Kuduraalee fi muduraalee jechuun biqiltoota lafaa biqilan yommuu ta'u, tajaajila nyaataatiif kan oolanii dha. Fakkeenyaaf, abokaadoo, muuza, burtukaana, timaatimaa fi kanneen kana fakkaatanii dha.

Uumamaa fi naannoo. Uumama jechuun waantota waaqni uume kan akka gaaraa, laggeenii akkasumas ol ka'iinsaa fi gad bu'iinsa yemmuu ta'u, naannoo jechuun iddoo keessa jiraannu yookaan iddoo waantonni itti argaman jechuudha.

Hooggantoota beekamoo jechuun namoota namoota hedduu biratti beekamtii qaban akkasumas kan wal ta'ummaa qabanii fi dhiibbaa guddaa geessisuu kan danda'anidha.

Meeshaalee barreefamaa jechuun wantoota yookaan immoo meeshaalee qubeessuuf nu gargaaran kan akka qalamaa, dabtaraa fi kan kana fakkaatanidha.

Hooggantoota beekamoo jechuun dura buutota yookaan kallattii agarsiiftota namoota hedduu biratti fudhatama qabuu fi namoota hedduu biratti beekamanidha. Hooggantoonni Kun dhiibbaa guddaa geessisuu kan danda'anii fi kan beekamtiin kennameefidha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun meeshaalee tajaajila mana keessaa fi tajaajila waajjiraaleetiif oolanidha. Fakkeenyaaf meeshaaleen tajaajila manaatiif oolan kan Akka fal'aanaa yoo ta'u, meeshaalee tajaajila waajjiraaleetiif oolan kan akka galmeedha.

Qoricha Aadaa Qoricha Aadaa jechuun qoricha namoota dhibamaniif kennamu Kan karaa ammayyaatiin yookaan saayinsiitiin hin qoratamiin yookaan ammoo kan hin mirkanaa'iinii fi yeroo hedduu baadiyyaatti Kan gurguramudha.

Kopheewwan jechuun uffata miillatti godhataman kan dhagaa, qoree akkasumas quuqqaawwan gosa gara garaa kan namarraa ittisu kan gogaa kan haammatu, uffata gara garaatiirraa kan hojjetamudha.

Amantaa. Amantaa jechuun Waaqni yookiin uumaan dandeetti hunda namaatii ol kan qabu kan samii, dachii, laggeenii fi gaarreen akkasummas ilma namaa kan uumee fi kan waaqeffatamuuf malu jechuudha.

Nyaata jechuun midhaan nyaatamu, kan kallattii afaaniitiin gara keessaatti fudhatamu yoo ta'u, kanneen akka: oomishaalee adda addaa: qamadii, xaafii boqqolloo fi kuduraalee fi muduraalee kan akka: timaatima, maangoo fi kanneen kana fakkaatanidha.

Beeksisa jechuun oomisha keenya yookiin tajaajila keenya kan ittiin uummata biraan geenyudha. Fakkeenyaaf karaa miidiyaa hawaasaatiin yookiin miidiyaa idilee fayyadamuun uummata bal'aa biraan gahuu dandeenya .

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kana jechuun wantoota barreeffama siyaasaa yookaan waayee misoomaa, waayee qonnaa, waayee jiyoogiraafii fi barreeffama amantii akkasumas barreeffama garaagaraa kan of keessatti qabuu fi kan dubbifamu jechuu dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun biqiloota lafa keessaa biqilu yommuu ta'u, tajaajila nyaataaf kan oolanidha. Fakkeenyaaf raafuu, timaatima, avokaadoo, muuzii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Kopheewwan jechuun uffata lukatti godhatamu kan dhagaa, qoree akkasumas wantoota miidhaa namarraan gahan kan namarraa ittisuu fi yeroo hedduu gogaarraa kan tolfamanidha.

Seera kabachiisaa seera kabachiisaa jechuun Namoota eyyama seeraa qaban Namoonni yoo seera cabsan yookaan seeraan ala ta'an akkaataa seerri jedhuun seera kan qabsiisan jechuudha

Dhugaatiiwwan Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'oo gosa gara garaa kan tajaajila dhugaatiif fayyadan kan akka Bishaani, Aannani, Kookaa, Peepsii akkasumas Farsoo fi kanneen kana fakkaatani dha.

Faaya jechuun meeshaa ammayyaa yookaan meeshaa aadaa kan nama bareechuudhaaf yookaan miidhagsuudhaaf kan fayyadu yemmuu ta'u, yeroo tokko tokko immoo manneen cidhaa bareechuudhaafis meeshaa itti fayyadamnu jechuudha.

Elektroniksii jechuun meeshaa ammayyaa yeroo hedduu sibiila irraa oomishan kan wantoota garaagaraatiif tajaajilan qaama garaagaraa wal quunnamsiisuudhaaf akkasumas wantoota garaagaraa yeroo gabaabaa fi xiqqaadhaan hojjachuuf kan nama gargaaranidha

Uumama fi naannoo Uumama jechuun waantota waaqaan yookaan rabbiin uumaman kan akka lageenii, gaarreenii fi olka'iinsa lafaa yoo ta'u, naannoo jechuun iddoo nuti itti jiraannu yookaan naannoo keenyatti argamudha.

Ogummaa jechuun beekumsa waan tokko ittiin hojjachuudhaaf nama fayyadu yommuu ta'u, aadaa jechuun akkaataa nyaataa, dhugaatii, gaddaa akkasumas akkaataa cidha ittiin gaggeeffatan kan ittiin baratan yoo ta'u, adeemsa keessa abbootaa fi haadholii keenyarraa kan baramudha.

Qonna jechuun oomisha midhaanii fi horsiisa horii , oomisha midhaanii kan akka xaafii, boqqoolloo, baaqelaa akkasumas horsiisa loonii kan akka harree, farda , hoolaa fi kanneen kana fakkaatan of keessatti qabata.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasa jechuun uummata bal'aa yoo ta'u; Maatii jechuun firoota, akkasumas namoora namatti dhiyaatan, kan akka Abbaa, Haadhaa, Ilmaanii fi Obboleessaa akkasumas Abbeeraa fi Akaakayyuu jechuu dha.

Oomishalee supper maarkettii, oomishaalee supper maarkettii jechuun bu'aa nyaataa yookaan dibataa kan iddoo supper markettii jedhamutti gurguramufi warroonni meeshaa kana yookaan oomisha kana barbaadaan iddoo supper maarketiitti dhufuudhaan maallaqa kanfaluudhaan mi'a iddoo itti wal jijjiirranidha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaa idilee kan hin taane kan hawaasni bal'aan yookaan uummanni yaada isaa fi ilaalcha isaa bifa bilisaatiin itti ibsatudha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun waantota harkaan dalagaman kan karaa barnootaatiin argamu yemmuu ta'u, aadaa jechuun immoo ta'iiwwan yookaan akkaataa nyaataa akkaataa uffanna, akkaataa sirbaa kan abboota keenya irraa yookaan warreen darban irraa dhaalmaan argannudha.

Uumamaa fi Naannoo Uumama jechuun wanta rabbi uume, kan akka gaaraa, laggeenii, dachee fi akkasumas wantoota naannoo keenyatti argaman jechuu dha.

Maashinoota jechuun meeshaalee gosa garaagaraa kan tajaajila oomishtummaaf oolan kan yeroo keenyaa fi humna keenya guutuudhaan maashinoonni humna xiqqaadhaan yeroo gabaabaa keessatti wantoota gurguddaa oomishuu danda'anidha.

Gidduu gala bashannanaa jechuun iddoo yookiin bakkee namoonni yeroo gammadan gammachuu isaanii itti ibsatan yoo ta'u fakkeenyaaf yeroo cidhaa akkasumas yeroo gammachuu garagaraa iddoo itti walitti qabamanii ibsatanidha.

Faaya jechuun meeshaa aadaa yookaan ammayyaa Kan ittiin of miidhagsuudhaaf yookaan bareechisuudhaaf fayyadamnu yemmuu tahu, yeroo tokko tokko mana keessa illee bareechisuudhaaf yookiin miidhagsuuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf callee, qorii fi kanneen Kana fakkkatan.

Beeksisa jechuun tajaajila Keenna yookaan oomisha keenna hawaasa baldhaa biraan gahuu yoo tahu, karaalee miidiyaa hawaasummaa, midiyaa idilee fi dabalataanis kallattiidhaan Kan hawaasa baldhaa biraan geeffamudha.

Oomisha suuparmaarketii jechuun bu'aa nyaataa yookaan bu'aa dibannaa akkasumas mi'a garaa garaa iddoo itti argannu yommuu ta'u, suuparmaarketiin ammoo iddoo namoonni mi'a kana yookaan meeshaa kana bituudhaaf itti wal ga'anidha.

Hawaasafi maatii; hawaasa jechuun uummata bal'aa yommuu ta'u, maatii jechuun ammoo fira yookaan namoota kaluu kan akka abbaa haadhaa obboleeyyanii akkasumas ilmaaniifi eessumaati.

Faaya jechuun meeshaa bareedinaa yookaan meeshaa miidhaginaa yoo ta'u, namoonni ittiin of bareechuuf ittiin fayyadamanidha. Yeroo tokko tokko ammoo mana keessa bareechuudhaaf kan tajaajilu yommuu ta'u, meeshaa aadaa yookaan meeshaa ammayyaa ta'uu danda'a.

Rifeensa jechuun biqilaa halluu gurraacha qabu yemmuu ta'u, kan mataa namaa yookiin immoo qaama namaa irratti kan akka bobaa, iddoo biraas irratti biqiluu kan danda'udha.

Eleektirooniksii Eleektirooniksii jechuun meeshaa ammayyaa sibiila irraa kan tolfamuu fi tajaajila gosa garaagaraatiif kan ooludha. Fakkeenyaaf tajaajila bilbilaatiif, tajaajila oduu daddabarsuu fi akkasumas waan yeroo dheeraatiif humna guddaa fudhatu karaa salphaa ta'een hojjetudha.

Hojii Hojii jechuun dalagaa yommuu ta'u, gochaalee guyyaa guyyaatti namoonni raawwataa oolani dha. Fakkeenyaaf Barnoota, Daldala, Qonna, Ijaarsaa fi wantoota kana fakkaatani dha.

Hawaasa jechuun uummata bal'aa yommuu ta'u, maatii jechuun namoota firaa kan akka abbaa, haadha, ilmaan , obboleeyyanii fi kanneen kana fakkaatanidha

Faaya jechuun meeshaalee tajaajila bareedinaa yookaan miidhaginaaf oolu yoo ta'u, kanneen akka callee , qorii, wantee akkasumas meeshaalee garaagaraa kan of keessatti qabatudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa manneen tajaajila nyaataa fi dhugaatii kan kennanidha. Fakkeenyaaf tajaajila nyaataa Akka buddeenaa kan dhugaatii immoo kan akka kookaa fi kan kana fakkaatanidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee tajaajila miidhagumsaaf oolan yommuu ta'u, meeshaa aadaa tppkaan meeshaa ammayyaa ta'uus ni mala. Fakkeenyi meeshaa aadaa bareedaan callee yeroo ta'u, korojoonteenis tajaajila bareedumsaaf ooluu ni danda’u.

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun wantoota iddoo tokko irraa gara iddoo tokkootti nama geessan yommuu ta'uu, kan akka Xiyyaaraa, Fardaa, Konkolaataa akkasumas Gaangee fa'a of keessatti qabata.

Qonna jechuun oomisha lafa qotuudhaan argamu yookaan horsiisa loonii yoo ta'u, kanneen akka qamadii, xaafii, mishingaa lafa qutuudhaan kan argamu yemmuu ta'u, horsiisa loonii jechuun immoo kan akka hoolaa, re'ee, akkasumas horii gaafaa horsiisuu jechuudha.

Elektirooniksi, Elektirooniksi jechuun meeshaa ammayyaa yeroo hedduu sibiilarraa hojjatamanufi tajaajila gosa garagaraa kan kennaniidha. Fakkeenyaaf oduufi odeeffannoo daddabarsuu akkasumas namoota wal quunnamsiisuufi tajaajila kana fakkaatan kan kennanidha.

Ogummaa jechuun beekumsa waan tokko hojjachuuf nama gargaaru yoo ta'u, aadaa jechuun immoo akkaataa nyaataa, dhugaatii , gaddaa akkasumas gammachuu adeemsa suuta suutaan abboota keenyarraa kan barannudha

Meeshaalee manaa jechuun Meeshaalee tajaajila mana keessaatiif oolan yemmuu ta'u, kan akka minjaalaa, fal'aanaa, qorii, okkotee, fi Meeshaalee kanneen kana fakkaatanidha.

Amantaa jechuun kan qaamni namaa olii yookiin waaqni kan dachee, samii fi lubbu qabeeyyii garagaraa uume fi dandeettiin isaa kan namaatii ol ta'e gabbaruu yookiin waaqeffachuu jechuudha.

Hoggantoota beekamoo jechuun dhra bu'aa yookaan dura taa'aa namoota hedduu biratti beekamaa fi fudhatama qabu yoo ta'u, kan dhiibbaa gochuu danda’anidha.

Barumsa jechuun beekumsa yeroo ta'u kallattii gara garaatiin barachuu dandeenya. Fakkeenyaaf mana barnootaa dhaquudhaan yookaan immoo abbootii fi haawwolii keenya irraa barachuu ni dandeenya.

Uumama jechuun wantoota uumaman kan akka ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa yommuu ta'u, naannoo jechuun immoo iddoo keessa jirru yookaan iddoo wantoonni Kun itti argaman jechuudha

Beeksisa jechuun oomisha keenya yookaan tajaajila keenya hawaasa bal'aa biraan ga'uu yommuu ta'u, karaa miidiyaa hawaasaa, miidiyaa idilee akkasumas waraqaa gosa garaagaraa maxxansuudhaan hawaasa bal'aa biraan ga'uu jechuu ni danda'ama.

Bineensota manaa fi alaa Bineensota manaa jechuun lubbu qabeeyyii namatti madaqanii yookaan namatti siqanii jiraatan yommuu ta'u, kan akka Adurree, Saree, Fardaa, Horii, kanneen kana fakkaatan yemmuu ta'u; Bineensa alaa jechuun bineensota bosonaa yookaan nama irraa fagaatanii jiraatan kan akka Leencaa, Karkarroo, Booyyee fa'a ti.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee tajaajila mana keessaatiif oolanidha. Fakkeenyaaf fal'aana, okkotee, qorii fi kan kana fakkaatan

Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'oo tajaajila dhugaatiidhaaf oolanidha. Fakkeenyaaf aannan, kookaa , peepsii fi kanneen kana fakkaatan.

Faashinii jechuun nyaata, uffata, yookaan wantoota garaagaraa waan waan kanaan dura turerraa bifa haaraa ta'een wantoota adda addaa itti dabaluudhaan bareechuudhaan bifa haaraa fi hawwataa ta'een kan qophaa'udha.

Barumsa Barumsa jechuun beekumsa yommuu ta'u, mana barumsaa dhaquudhaan yookaan abbaa fi haadha, obboleeyyan akkasumas namoota guguddoo irraa beekumsa (barnoota) argamu jechuu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo yookaan bakkee namoonni gammachuu isaanii itti ibsatan too ta'u, yeroo cidhaa akkasumas yeroo bashannanaa adda addaa gammachuu isaanii iddoo itti ibsatanidha.

Ispoortii Ispoortiin sochii qaamaa yeroo ta'u, kan akka utaalchoo, fiigicha, tapha kubbaa miilaa, tapha kubbaa harkaa akkasumas sochiilee qaamaa garaagaraa kan ammayyaa kan of keessatti qabatudha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun beekumsa wantoota gara garaa hojjetuuf nama fayyadu yommuu ta'uu; Aadaa jechuun akkaataa nyaataa, Uffataa, Cidhaa akkasumas wantoota kana fakkaatan akkaataa itti dalagan yommuu ta'u, karaa hawwoota yookaan abboota keenyaan kan nama bira gahu jechuu dha.